Nyig yen mo ma kilwongo ni ogwalkongo tye kati mo omako i cinge tungu oryo weny oyaro cinge aryo weng ka ogwal kongo-ni giti iye, ogwalkongo ma pud pe kiwanyo pok ngeye ki i ngeye wek nyige ma kicamo ki iye-ni odong ka maneng

Eni jami acama makingoli gi maber adada ikine tye i ye obwol nyanya cok bino ovacado kitong gweno kipot dek mogo tye magicano gi i wi meca kun tye magingolo gi ki pala me ateda.

Lutino awobe bulu matinotino ma gitye ikine ka mwaka apar ki wiye gitye ka gweyo odilo i bar mo ma mwodo pe iye dok kaweng tye ngom keken ma obedo kweyo kweyo gitye ka gweyo odilo ma gin weng guiolo tyengi malo ma gungamo kin emgi ma mukene tye ka migto poto apota jo mukene tye gubedo ki teng bar gitye ka neno gweyo odilo lienoni.

Mucele ma kipitogi i poto ma kingi odik adada gitye ma gunyak ma gudong malo neno gi mit komgi nen alumalum dong gitye ka cito ma cok cako two

Abili maromo gin angwen ma mukene oruko bongo makwicikwici mabedo apol apol kidong mukene oruko bongo mubedo calo lum motwo ki lamwony acel ma obwelo muduki ne i kore ci oruko tok i wiye gitye ma ginweng kingi pe boco tutwal maguruko bongo mabedo calo apol apoli gitye i mutoka ki lamonyi ki abili acel ma oruko bongo macalo lum motwoni gucungo acunga i ngom.

Lutino kwan me gang kwan mo gin aryo anyaka ki awobi kun anyaka ni tye ka loro lela awobi tye ka wot awota kityene ginweng gitye ka neno angec magitye ka bwonyo ma iyigi yom adada bedo calo gitye ka lok inge gingatimo luwodigi mukene tye ki anyim dong magitye kawot idigudi magiputo dok kiyweo maleng adada.

Cigiri madwong adada cigiri me tedo ma ki yubo komgi weny ngegi ni ki yubo ki nyonyo mukene dong kiwero ki rangi ma obedo apol apol mukene pud pe ya ki wero nyonyone ryeny nidang dang.

Ngat mo macinge tar calo cing munu ma aa kilobo dul tara tye ma omako rec mo manen waci rec lapok ento kome dok okwicikwici manen waci lapok ku mo madit i caic maberabera en omako tye i cinge bedo waco oyuto ayuta ki pi.

Ot bati mo ma kigedo ki matafali ma pe kiwango tye ki keto bati i wiye doggola tye acel ma kiwero ki range ma obedo alum alum tye ma kiyubo i dye poto labolo labolo tye acel acel

Lacene mo ma kicelo acela, ma kiwango moo ma nen calo mit ma pe wacce tye ma ki onyo tye i katacca ma kingwero kitungulu i wiye kun kirubu tye i kine kunu ma neno mit adada.

Latin anyaka mo matye i kine mwaka apar angwen me o i apara abiro tye magitye ka loro lela gin aryo gin ki lawote kun gutingo pi i ter lela enoni gitye ka ito ki cere kun giwoto iloro ne ki yo mading adada en oruko en anyaka ni oruko bongo makwar teteri makwar mabor wa ping i wi conge.

Mon mege makato gin abic woko gitye magiruko jami mapadipadi me deyo kom mapol adada mukene tye i ye tiko gimala mogo magiruko i cingi gitye magicung ma i gi yom mabedo calo dok kono gitye ka wer nyo gitye ka boko lok mukene obwelo lutino i ngegi mukene otingo atinga i korgi.

Jami ruk me tekwaro mapol kare jo ma aa ki lobo dil col aye gimaro tic kede calo kine tye i ye tye bongi makiyubo kirangi mapadi padi manong orube aruba bongi ne gubedo kitenge kibongo lagen koi mogo manongo kicweyo ki wuci kitiko ki mala mogo tye makionyo gi i wi meca kimukene tye i yodero tiko magitiyo ki rangi mapadipadi me yubo ne bongi ni kingabo tye malo mukene kibano abana i gimo ibao mo makiguro i kor ot lain ki lain.

Odi ma pol adada tye makigedogi i wi got mo matye i teng pi nam, nam mo maleng pi ne leng madano nen calo kwango i ye dano iyea tye ki teng pi eni tye mukene gucung gudongo bene idi pi kiyea mo matitidi tye ma ocung i nget pi eni.

Latin awobi mo matye i kine mwaka aparaboro me cito pyera aryo kiwiye tye ma oyeo kavera lupuko makidolo bedo calo kidolo kema nyo bongi nyo gimo tye i ye en oyeo tye i wiye kun oketo lawiny wer mo ongabo tye i wiye en tye kawot kwede idigudi.

Laco mo mabor bor ma isaic aber abera tye ma oruko cati ma labade bor ki long ma omito bedo alum alum en tye ka ngwec ki lela kun otingo dako mo ma oruko bongo mo omito bedo angom angom nyo calo lum motwo ci oting gibego mo apol apol ikore en laconi tye ngwec ki dakoni kilela idigudi mo ma obedo lam lam lakite

Jami acama mapol adada matye iye kine nyanyan tungulu muyeme matunda ki mukene mapol ata okono tye makidurogi kicanogi maber adada wa kabej bene tye ikene kicano gi o maber iwi gimo mabedo waco i dan dero nyo gimo magiyubo maber me cano jami acata.

Gwok mo makome yer adada mo matitidi ma pud peya otegi tutwal ma bedo calo gwoki ma aa ki lobo muni tye ma obuto i di moto mo malume pe olot maboco tutuwal bedo calo i widiko ma ceng nyango tye kati akata gwoki eni kiruko bongo ma obedo yoyom ci bedo waci tyer makiyubo ki rangi ma obedo aceng aceng dok ongol ongol col col.

Dero mo ma kiyubo ki otit ka kityelo kore ki yen ma kilworo maber adada wek pe opoti ki tere piny kijengo gweng ki ngom ka ki keto yen ma ki dolo ma wek en ocung i iye maber adada wigi weng kiyubo ki lum tye ma gucungo mot gin aryo gweno mo ma yec ngutgi pe ma pol kare kilwongogi ni gweno Congo tye mucung ki but dero acel-li.

I kan laburu makiyubogi o mabeco adada dok mabeco adada tye makicanogi i nget gudi kun mukene kiwero ki rangi ma obedo angom angom mukene kiwerogi ki kala ma obedo aceng aceng gitye magicanogi i lain nen calo me acata.

Ginamata mapol kare ki yubo bedo icup cupa matye o likwak ka inen ibolo piny nyo igoyo gimo matek tek gitye ma kicanogi mapol adada i iye gimo ma kilwongo ni kret mappl kare kitiyo kwedgi me cano en cupa nienoni me acata iduka mapadi padi gin tye ma ki canogi kacel ki jereken madwong ata inyim ot duka mo ma kicato i iye jami mapol ma padi padi ki nget duka nieni bene tye odi mukene ma kicibo mutakaocung ki nyime ki jereken ma kiryeyogi i lain madwong adada.

Otok mo mapolle dini me cilam aye tiku rukone tye ma ki canogio dwong ata mukene iwi luwadigi kun ki tiyo rangi mapatpat mukene omito bedo tar tar okwijo kwijo mukene omito bedo aceng aceng muken obedo apol apol olingo olingo ki tiyo ki rangi mapol ata me yubogi kun ki durugi kacel.

Laco mo mtye ka ngwec ki lela tye mutingo agulu madongo ki wa matinone weng maen okubogi o kitol maber adada ma onido gi o niking en tye ka ngwec ki lela enoni idi yo mo mading adada nyo bedo calo tye ka ngwec kede i tenge gudi.

Laco mo ma nen calo lamak cal tye ma ocung i teng pi nam mo kama cok mubedo dago dago en tye mucung ki war ityene kun oruko pale macol mubedo kwici kwici tar tar kicati mo ma myero obedo laburu laburu tye ma omako lamak cal i cinge i wi otyeno maceng dong tye ka lwiny alwinya pinge dong pe nen maber tutwal.

Lee lum mapol kare kilwongo ni kul, gitye madwong atar maromo gin apar idilum olet mo ma olot mabor eto pe olot tutwal bedo calo lum otokotok, yadi tye i ye acel acel tye ma gucung o mot makomgi col i cuc.

Awobe angwen magitye bulubulu ikin mwaka apara i wiye nyo pyera aryo gitye i di pi nam kitenge tenge manonok kamadong cok kikwoyo mawoko kun ginweng gumako bunga rec malac adada icingi gitye ka mako rec ibunga mo madwong adada ci kidong nen calo rec omoko teng ci gitye ka telo bunga rec i dye pi nam.

Ayom ma kome col licuc dok doge obap tye ka neno ngat mo dok en tye ki i lum

Latin anyaka mo ma odongo mabor adada wa malo ma tyene boco ma en tye latin kwan ma nen calo kwano i level ma malo tye matye ka ngwec i dye lum ma lume nen calo pe olot tutwal bedo calo lum mwoto kun bedo calo en tye ka rune ka pe me dok gang ci nen calo me cito i gang kwan en oruko pye bongo kwane ma ki rangi ma obedo calo lum mutwo ki dong ki dong cati matar kun omako buk acel icinge.

Latin awobi mo ma kome col licuc oruko bongo me gweno odilo weng makiyubo ki rangi ma omito bedo kwar kwar ci oruko bongo me gweno odilo ityene wa ki cokci ne weng tye idibar mo ma pekipito mo tye i ye dibar ne bedo waci tye i nyim odi kwan en tye ma ocungo mot ma ki jo mukene madwong ki lugwe odilo mukene madwong atar tye ki tung i nge.

Odi madongo adada gin aryo gitye makiyubogi kinget pi madong bene gudo wakom pi o gibedo calo odi me yubo jami ma calo sabunygi nyo moko kwongi nyo ngongo gini ki gong mukene tye ma ocung ki wi tero kun gin weng ki wero komgi ki rangi mubedo matartar.

Laco mo macinge col licuc bedo calo cing joma lobo pa del col tye ma obedo nyonyo lakwo bongo nyo lakwo latambara makikwoyo ki wuci i nyime ci tye ka yubo ne wek nyonyo enoni oti maber.

Nyig yen mo mabedo calo mucungwa, mucungwa ma aa kilobo munu otara ma ka ineno ocek ci kome loke o mebedo kede aceng aceng pe bedo alum alum tye matye i jang yat pud peya kuputo ping tye magucek magulony adada maneno gi mit maboli keo.

Ot lega mo makigero madit adada matye goropa bedo wacci ot lega pa katoli tye makigero maleng ci kiwero wi bati ne kirangi ma omyero obedo angom angom obedo makwar bene lakite ci wang dirisa ne tye madwong adada.

Winyo mo makome col ngute bor nitol beod calo winyo ogoro ogoro mabedo i dog kulu nam tye ma ocung kun ayara bongo ikome weng en ocung tye i wi lee raa. Raa mocung i dipi ka kome omwonyo weng dingee ki wiye mo aye odong woko raa ne kome tye macol.

Laco mo mabedo waco muni mapol kare woto i kin ping mapadipadi kaneno ping tye ka wot ki odo i cinge i kamo ma obedo dago dago ki dong tugu wor bene tye ma otwir i ye kama obedo dago dagoni bedo calo pi pi tye i kine bur bur bene.

Cing kic mo nyige acel tye ma opye i wi ature mo ature mo ka ma obedo yem yem ka ma moje bedo i iye tye ma obedo acel acel ki dong dong pote oya makwar kwar en tye ka cwino moj atureni mere mot

Nyig kic maromo gin angwen gitye ka pale idog pol mo magingolo matitidi adada mukene tye ka kato woko akata mukene tye ka donyo iye ki mukene tye ka tuk me donyo i ye i bonge weng nen cola acola licuc bong magiyubo ki bao.

Kic mo nyige acel tyemucungo i wi ature cel mo ki kin ature mapol adada mudongo nen calo idye lum kun en tye ma olingo i wi ature ni mot mabedo calo maci tye ka cwino moc ature ni enoni aturene gudongo mabedo maci ature nyim

Latin awobi mo bulu mapud tye ikine mwaka pyeraryo me cito malo muruko cati matar labade cek ki long macol kidel i pyere ma en ocungo cati ne i long ki otok macol i wiye tye ka wito doo mo gin adek ma wigi oluk tye ka wiro ne ki cinge tukuryo weng kun gamo man bayo man amo man bayo man lake angenya ma iye yom matyeka neno tuko nge mit mape lare.

Litino awobe aryo ma gituko tuko odilo ma, ma orube kitek kom kiken gitye katuku i di bar kun jo mukene obedo iteng bar giwoti neno tuko, ki gin lutuku-ni acel ti muno, acel obedo en delcol-li aye omako odilo me tuku eno-ni cinge ti ka ngwec kwede.

Ot lega mo makiyubo madit adada dok leng adada kiwero kome kirangi ma obedo lauru laburu ki kamukene obedo gold gold tye makiyubo maleng adada kitere ping kiwero macol idyere kama kiwoto i ye ni tye makiwero makwar cal yat ariya gicweyo tye ki wiye malo mabite.

Lutino ma gititino macake ikine mwaka aryo nyo adek ki mukene tye ikine mwaka apar ki wiye gitye kangwec idye yor mo ma ineno calo waci tye dye bunga kun mukene tye ka wot ki nyero ma ineno waci igi yom ma pelare gin weng pole guruko pali macek ma anyirane guruko pye bongo macek adada.

Dako mo ma oruko cati labade pe matar oboyo wiye ki latambara makwar kipyer bongo ma myero obed apol apol kiwar cilipa ityene tye ma onywongo anywonga tye ka tedo dek ki cupuria ma kicibo i wi godi aryo magiteno gi atena kadong kirwako yen mamac tye ka lyel i tere en tye i ot mo makiguro kome weng ki bao.

Mon mo ma romo abicel ki laco acel gitye ka tongo lobo me goyo matafali i nge ot kwan gitye kacel ki bene matafali ma kicano me awanga tye ki i ngegi

Latin anyaka mo matitidi matye i kene mwaka adek me cito i abic tye ka loro tyen piki piki mo madong kikwanyo kikom pikipiki en tye ka ngwec kede inge ot mo ma mubedo lumlum manonok.

Lutino matitino matye i kine mwaka abic me o i apar kiwiye gitye ka wot madwong adada maromo gin apar idigudi mo makipuro maleng adada ento peki onyo lam i ye gudi ne kupuro kato ki kin yen wa ki dilum mabedo waci bunga bunga gin weng guyeo jeriken i wigi jeriken pi mabedo calo gua ki atwomo pi ikulu dong gitye ka dok gang.

Nyig kic mo nyig acel tye ka pale ikin ature mo ature manen calo ature lum mabedo idye lum maluko aluka calo lamala tye mere matye ka pale i wi ature ni bedo calo mito cungo i ye me cako cwiyo ngwec ature ni.

Boma mo madit adada ma kigedo odi madongo i iye ki mukene bene tye matino tino odi gurofa wa ki odi ma peke gurofa makigedo wigi ki bati gitye ma gugure kacel linyum kun kigedogi kingi cok adada jo mukene tye kawot ki dye gudi ma okato en ki kin odi egi-ni.

Lee lum ma ki lwongoni mo malaco ma tye i lum ma obedo bunga kun tye ka kwanyo jami acamane ma atamo ni enoni bedo calo pot agaba mungape ikor yat mudongo ibunga ni enoni.

Jimi acama nyig yen mogo matino tino calo pul, pul ma pe ki tinyo nyanya ki nyig alok mogo matitino ki jimi mukene ma kirego arega mubedo moko moko tye ma onyo i cwan ma ki poko kingi ki katkati ma pe giripe.

Mego mo ma oruko gomci ki oboyo wiye ki latambara ma kiyubo ki rangi ma obeo apol apol tye ma ocung ki labolone labolo ma pol kare kilwongo ni laolo matooke ma kipito i lobe mapadi padi, tye ma ocibo laboloni i dongene gin aryo inyime ci tye ka neno piny atir kingeye ma tung kungeye ki but manok nok tye jo ma gubedo ite yat tye waci ni gitye ka cato jami acama macalo waci nyanya mutungulu ki jami mogo mapadi padi gin gubedi ikom ite yat lutino mukene tye ka wot kingwec i kanget lela ma kicibo ocung mot.

Laco mo matye ka ngwec ki lela oruko cati mo momito bedo tartar labade bor kilong ma obedo angom angom tye ma otingo dako makome dit dit manonok iter lela ni dako ma omako kibeko makiyubo kirangi ma obedo calo pol pol oketo kieme kun oruko kor bongo ma obedo calo lum motwo laco ne tye ngwec kidako ni idi gudi mo ma obedo lam kun gudi ni enoni bene odi mo tye makigedo kiye mabedo wai dukan.

Kic mo nyinge acel tye mucung i wi atura mo ma obedo, rangi mubedo aceng aceng en tye mucung kun tye ka doto en atura-ni eno-ni

Kapiko mo mor ma makicweyo matitidi madano piko mo i ye tye ki teng gudi mo ma pe lam gudi maram maki puto gire ento kitenge do oluko lum ma ineno ni tye ka buny abunya ki nget kapiko mo ni tye ot mo bedo wacci pud kitye ka cweyone acweya gudi marammi cito kupe ki gudi mo makiyubo lam i ye do.

Mege ma romo gin adek ki anyira ki lutino awobe aryo magin weng guroko bongo magitiyo ki rangi matar me yubo ne ki tiko i pyegi gitye ma iyigi yom adada kun bedo calo gitye ka myelo myel tekwaro gi i dye lumo ma obedo modomodo.

Latin awobi mo matye ikine mwaka aparaboro me cito pyeraaryo mabor ni tol kome col ni tul oruko cati labade pe tye ka wot ki mutungulu ma en opiko ikavera mapol icinge mukene labol tye ipal gwoki tye ka wot idigudi ngat acel mo tye ka ngwec ki pikipiki ki mutoka bene tye ka wot i digudi eno ni.

Lee lum mo makilwong ni odyek mo madako tye idi lum mo ma lum pedwong iye tutwal ocung inget le mo makilwong ni lacek ci tye ka ngamo doge mabedo calo mito mwonyo latin lacek o.

Dako mo maoruko cati labade bor kicati mo matar i ye tye ma oruko raci icinge dok omako koc i cinge bene koc nen calo me lamat pi nyo cak en tye ma oboyo wume ki labor wum mapol kare kibedo katiyo kwede ma gwoko tuwo korona tye ma ocung kamo kama kicato i ye jami acama nyig yen mogo calo layata naci naci kimukene mapol atar calo okono en tye calo mito wilo ne.

Goli me yuto rec mo maromo gin abic tye maki jengo odoo gi i di yeya mo magiguro gibawo keken madit matye ocung i di pi i nam kibolo tolle ocito tye i pi ma kun bedo calo gitye ka kuro rec omok kadong kitel.

Kic ma romo gin angwen igtye gucungo peta mo peta matye ma giyubo ma omoko ikom bong mukene ocung acung ki woko acel bene calo tye ka donyo adonya.

Latin mo matidi matye i kene mwaka adek me oo i abic onyo abicel tye ma ocungo mot kun omako rec icinge rec mp oyuto gigoli goli pwod tye idog recci me lyeto en rec enoni tye ka bunyo ma nen calo iye yom pi recci mapelare oruko cati ma abac abac kidong lawote dok luwote aryo gitye kitungge dok gucung ngat acel tye ka neno cen ngat acel tye ka neno rec ma en omako icinge ni. Gin weng gucung gibo ma bedo wai yea

Tol mo makikedo akeda mabedo calo cal bwor me mako rec kun mukene kitiyo ki rangi mobedo apol apol me yubo mukene kitiyo ki rangi matar me yubo tye makibolo mot mapyele mere mot.

Ot mo makicweyo mere tidi giguru wiye gibati kima kicweyo kamo ma obedo dilumdilum kun kipito labolo ma olwaro ngete i ye tiyo mo matitidi macwali en iot enoni.

Ot mo ot bati mo makigedo mabor adada madogola ne dwong kato abico tye ma kiyubo nen wai ot kwan ma lutino kwano i ye kinyime kicibo lacok yugi ma ka ityeko camo gimo keken nyo itye ki yugi mo i cingi i bolo iye gin aryo makiwero komgi kiryangi ma obedo tartar kidong obedo pol pol.

Coo mo gin aryo gitye i poto ginweng guruko cati ma omito beod tartar ngat acel tye ka leko dyang ngat acel omako kweri dyang kagitye kaputo potoni eno ni potone bedo waci kor anyogi motwo dong ci turo anyogi ci lido poto maleng.

Alama mo ma kicweyo ocito malo ki nyoyo me gang kwan mo makilwongo ni luciaga tye ma kicibo tye ki teng gudi kun kiwero ki rangi maobedo kwar tartar ki dong obedo apol apol.

Laco muno mo ma oruko cati labadebor tye ma okaco kome woko liking tye ma okulle tye calo tye ka lwoko cinge i pii.

Dyangi mapol kare gilwongi ni dyangi nyankole matunggi boco dok dongo adada bit gitye kawot kama pol ata iyo mo makiputo tye kin kamo ma obedo bungabunga yo enoni bedo wacci gudi mape ki onyo i ye lam laleko lalek dyangi ni tye ka wot ki ngegi dok kun bor kwedgi manonok.

Muyeme manumu magudure niduk ijang yat mapud peya kupwonogi gitye madwong atar i jang yat acel matye ka lyete alyeta komgi weng obedo alum alum calo muyeme mapud tye kacito ka tegi atega ma peya gucako cek.

Lutino kwan matitino matye ikine mwaka aryo nyo adek me cito i aboro gitye o madwongo atar i ot kwan maguruko bongo kwangi ikomgi gubedo ikabedo me ot kwan ki buke inyimgi mukene tye ka tuko mukene ki lakgi angeya mukene tye mulingo mot ka lapwony tye ka wot ki kabedogi ni.

Laco mo ma layut rec tye ma oruko cati labade bor ki long macol ci ocung i wi gin mo manen calo idipi nam mo malac ento pe lac tutwal i wi otyeno ka obolo golne ipi katye ka yuto rec i wi otyeno maceng tye ka lwiny alwinya i ode ping weng nen layiti yiti.